Abandu bakaali muli bakhaasi ni basaani bikhale khumeza imbotokhelele is a ilikho bitaabo ni isimu ni shishindu utuya ori shye'stamp